Waxaa ka muuqda niman shir ku jira oo biyo ah hor yaalan waana afar nin

Meshaan waxaa joogo labo wiil oo yar yar waxey kadhiyaan masjid ka gudihiisa

Waa niman fadhiyaan howl waxay ka fadhiyaan kuras cadaan ninka usoo horeeyo wuxuu wataa shati khamiis fuluug

Meeshaa waxaa ka muuqda caag madow oo ay sahran yihiin dhago katiin iyo jijin dahab ah oo jaala ah

Meeshaan ha ku yaallo garoon garoonka tiisa wuxuu taagan saddex nin kan war ah wataa funaanad jaalo ah iyo soo tacdaan ah tan kalena muxuu wataafeed madow ah iyo shaatin buluga

Hal qasalad midebkeeda cadan iyo wexey kor ka leedahay buluug iyo abal abal

Waxaa ii muuqda shawar maya lagu qabeysto iyo isqashana lagu garo kadarkiisa wacdaan

Nin wata bangad tuuray ayaa dilay nin qaba shaatiga shaati ah iyo serwaa lacagaar ah nicholas

Waa arday dharka ayay dhigteen waxay saarayaan baanga shhaadib jaale

Meeshan waa guri waxaa ku tukanayo niman ka waxay wataan shatiyo fanaanada kursi buluug ee horyaalo

Meeshan waxaa ka muuqda maamo wadato dahab jaale ah oo wadato haddays ah waxaa ag yaalo laabtoop iyo biyo watar ah

Waa meel ay dad badan isku imaadeen oo ay cunto ku cunayaan

Meeshan waa ma laami ah dhulku waa madow maxaa taagan niman mid qamadii wata

Waa aqal hore lkiisii ahayd cid laba qof ayaa horfadhiya nin iyo naag wata cidii dhaqan ninka wato dhabcan gabadha wato jaalo

Waxaa ii muuqda bombale kanarkiisu yahay caddaan waxaa ku jiro shaati midabkiisa yahay caddaan iyo madow isku jiro darbiga wada caddaan

Waxaa ii muuqda guri villa ge yahay madow berbera ka waa shamindo

Meeshan waxaa iga muuqda biizo magaciisu yahay hoot pizza waxaa ku qoran marka aada dalbato shuhaarmo saaxiibka aada jikan siisay kooxda waa jaamac